Ndaba akalippagano k'ebidduka mu kibuga ekikulu eky'eggwanga. Akalippagano kano kalimu emmotoka eziyimiridde, mulimu aba ppikippiki, mulimu ab'obugaali, abantu abatambuza ebigere, ate ewala ennyo nnengera ekipande kwe balangira ebizigo bya Moviti.

Ndaba abaana ab'obulenzi babiri nga batudde ku ppikippiki basibyeko ebidomola by'omwenge bibiri emabega ate omwana gwe baweese ku ppikippiki emabega asitudde ekidomola eky'omwenge ekirala. Mu maaso gaabwe wavaayo emmotoka ey'ekika kya bbaasi era mu mbiriizi zaabwe waliwo emiti mingi egya langi eya kiragala.

Ndaba omuwala Omukalamoja ng'asitudde endiga mu mikono gye. Omuwala ono ayambadde bbulawuzi ya langi ya bbululu, alina ekikomo ekyeru mu bulago bwe, asaze enviiri za kimemeya ate emabega we nnengerayo ekibira nga kirimu emiti mingi egya langi eya kiragala.

Ndaba sswiki bbiri ez'amasannyalaze sswiki zino ziteekeddwa ku kisenge ky'ennyumba za langi njeru era ziriko waya etambula ng'edda waggulu.

Ndaba engalo z'omwami Omufirika ng'ayanjuluzza ebibatu bye ng'ataddemu entuntunu, entuntunu ezimu za langi ya kiragala omusiiwuukirivu ate entuntunu endala zengedde.

Nnengera engabi nnya nga ziyimiridde mu muceere nga gukyali mu nnimiro. Engabi zino zirina amatu amawanvuyirivu, era ziyimiridde kirabika ziyina ekintu kye zirengera okuva ewala.

Nnengera abazimbi nga bali ku kizimbe waggulu, ekizimbe kino kizimbisiddwa bbulooka eza nnayini nnayini, abazimbi bano basereka nga bakozesa embaawo, era okuliraana ekizimbe kino waliwo akati aka langi eya kiragala ate ewala ennyo nnengerayo engeri y'ekibira n'ennyanja

Ndaba ebintu ebikozesebwa okuyonja awaka waffe n'ebikozesebwa ku mibiri gyaffe okututangira obutafuna ndwadde, era mu bintu bino mulimu ne sanitayiza gwe tufuuyira mu ngalo zaffe okutta obuwuka bwonna obuyinza okutulumbagana.

Nnengera ekyalo nga kiriko akapande. Akapande kano kalanga essomero lya Rushaga. Si ekyo kyokka, ku kyalo kuno kuliko emiti mingi egya langi eya kiragala. Kuliko ebitooke ate ennyumba zaakwo za busiisira.

Ndaba ekivuuvuumira nga kitambulira mu kaguwa akalukiddwa mu ngeri y'akatimba. Ekivuuvuumira kino kya langi nzirugavu ne langi eya kyenvu. Kitambulira ku kaguwa kano nga kikeetooloola.

Nnengera enjovu ng'ekwese omumwa gwayo mu muddo. Enjovu eno eyina amaaso abiri, eyina amatu amawanvu ennyo ate emabega waayo nnengerayo emiti egya langi eya kiragala.

Ndaba ssente za Uganda ezirabika obulungi ddala. Kuliko ak'emitwalo etaano, kuliko ak'omutwalo ogumu, kuliko ak'enkumi ebbiri n'ak'olukumi. Nga zitudde waggulu w'amagiraasi.

Ndaba ennimiro ng'ewedde okutegekebwa obulungi. Ndaba n'omusajja omulimi ng'akutamye asimba ensigo mu nnimiro eno. Omusajja ono ayambadde enkofiira ku mutwe gwe ate ku mukono gwe ogwa ddyo akwatiddeyo ekikebe ekirimu ensigo.

Nnengera ssekkokko ttaano nga ziri mu kayumba akazimbiddwa mu katimba. Ssekkokko zino ziyimiridde mu kayumba kano mulimu ekidomola ekisale omuteekebwa amazzi ge zinywa ate kaserekeddwa n'essubi eriziyiza omusana obutazookya.

Ndaba abaana babiri ab'enjawulo, omu omutwe gulabikako kitundu, ate omulala yeetisse ku mutwe gwe ekibaafu ekimenyefu nga kirimu ebikoola.

Ndaba equator mu Uganda akabonero kano kasangibwa ku lw'e Masaka e Kayabwe era emabega wa equator eno nnengerayo omuddo ogwa langi eya kiragala.

Nnengera omuwala ng'agenze okugula eddagala mu kifo awatundibwa eddagala, omuwala ono yeesabise omumwa, akutte akacupa k'eddagala mu ngalo ze, ayambadde akapale ka jjiini akampi, ekifo ky'agenze okugulamu eddagala kirimu eddagala ery'ebika eby'enjawulo bingi.

Ndaba abasajja basatu babiri bayimiridde okulinaana emmotoka ate omu akutte ekitiiyo mu ngalo ze ate era ndaba emmotoka ssatu nga ziyita mu kkubo eryakaseerezi, ku mabbali g'ekkubo wateekeddwawo ensawo mukaaga ez'amanda.

Ndaba enku mu kibangirizi akiri emabega w'ennyumba. Mu maaso eri nnengerayo waya kwe baanika engoye era nga kwanikiddwa engoye, ate era emabega w'engoye zino nnengerayo emiti egya langi eza kiragala.

Ndaba ekinnya nga kirimu amazzi. Ekinnya kino kyazimbibwa n'amataffaali ag'omusenyu agayitibwa aga nnayininnayini. Wabweru w'ekinnya kino wamezeeyo omuddo oguyitibwa ennanda ne kutukumu ate ng'era waliyo amazzi waggulu agakulukuta nga gakkirira mu kinnya kino wansi.

Ndaba embogo nnya nga zinywa amazzi ku mugga embogo emu erina akanyonyi akagyeweeseeko mugongo gwayo embogo zino ziyina langi eya kitaka.

Ndaba akatale nga mutundibwamu emmere, mu katale kano mulimu lumonde, muwogo, kivuuvu amayuuni ga bwayiise n'ennyaanya. Abasinga obungi abatunda mu katale kano bakazi naye ate mulimu n'abasajja, kuba nnengera omusajja omusiraamu atadde entalabuusi ku mutwe.

Ndaba ggama omunywebwa caayi ne ddonati. Ddonati eno neetooloovu ya langi mmyufu era eyina ekituli, ate yo ggama eyina langi eya kiragala owa kacungwa ate munda eyina langi enjeru.

Ndaba ebitooke nga birinaanye ekiyumba ky'amabaati, ekiyumba kino kya langi ya kitaka era kyonna kijjudde enfuufu. Ekitooke ekimu kikutamye okuliraana ekiyumba kino era kisitudde ettooke ddene.

Ndaba esseffuliya ejjudde amazzi ng'erimu enseenene embissi. Mu sseffuliya eno era ndabamu emikono gy'omukyala ebiri egikuttemu nga gikutte enseenene bbiri bbiri, eruuyi n'eruuyi.

Nnengera ekibuga Kampala nga kirimu emmotoka nnyingi mmotoka zino zitambulira mu luguudo waliwo ekipande ekiranga MTN Zone ate era waliwo emmotoka eya kyenvu eyimiridde okulinaana ekkubo lino ewala okuva ku kkubo lino ndabayo omusajja avuga akagaali ng'ali mu ssaati ya langi mmyufu.

Ndaba omusiri gw'emboga ogulabika obulungi. Emboga zino zirimiddwamu era temuli wadde obusubi ziri mu langi ya kiragala ate nga zitandise okuteekako.

Ndaba omuwala omusomi ng'adduka okuva ku ssomero era nga musanyufu nnyo akutte ebitabo ebinene mu ngalo ze yali addukira mu kibangirizi ekikalu omutali wadde ennyumba.

Nnengera ekibira ekinene kirimu emiti mingi egya langi eya kiragala mu kibira kino mulimu obukubo ab'ebigere mwe bayita ate ewala okuva ku kibira kino nnengera ebire ebya langi eya bbululu.

Ndaba ezzike mu kibira nga lintunuulidde. Ezzike lino lya langi nzirugavu naye bwe weetegereza amaaso gaalyo, lirabika liyina ennaku gye liyitamu. Okwetooloola ezzike lino we lisitamye waliwo ebimera bingi ebya langi eya kiragala.

Ndaba akaana akawala akato akali mu myaka ng'ena nga kavuga ekipiira. Ekipiira kino kyetooloovu era kiri mu langi nzirugavu. Mu mbiriizi z'akaana kano waliyo ennyumba eyazimbibwa ne bbulooka n'omusenyu naye nga terina ppulasita ate ku luuyi olulala nnengerayo ebirime ebya langi eya kiragala.

Nnengera omukyala ng'atudde mu kifo w'akolera. Omukyala Ono akutte akakopo ka caayi mu ngalo ze. Omukono gwe ogwa ddyo gunyigaanyiga kalaaputoopu ate ku mmeeza w'akolera awummuzzaawo essimu eya langi enzirugavu..

Ndaba omukolo ogw'ekitiibwa nga gutegekeddwa. Omukolo guno guliko eki... bidaala, mulimu abantu bangi abayimiridde. Mu maaso gaabwe waliwo akaaana ak'obuwala akambadde bulawuzi ya langi mmyufu, nga kafuuwa akadingidi.

Ndaba Katikkiro ng'awuliriza Kabaka wa Buganda. Emabega waabwe waliyo omusirikale abakuuma ate nga ne mu mbiriizi zaabwe mulimu abambowa babiri.

Ndaba ekibbo ekyetooloovu kwe bawewera ebijanjaalo ekibbo kino kitonaatoneddwa ne langi nnyingi ez'enjawulo mu langi zino mulimu enzirugavu, mulimu eya kacungwa, mulimu eya kiragala omukwafu, mulimu emmyufu mulimu n'eya kkaki.

Ndaba ente bbiri ennene nga zirya omuddo. Ente zino za langi ya kitaka ziyina amayembe abiri abiri amawanvu era omuddo gwe zirya gwa langi ya kiragala omusiiwuukirivu.

Ndaba omusajja omusanyufu ng'akutte ka kompyuta akatono mu ngalo oba ke tuyita laaputoopu. Omusajja ono ayambadde gaalubindi ku maaso ge. Ate ka laaputoopu ke kano oba ka kompyuta akatono kaliko obufaananyi bungi obusikiriza.

Ndaba omukyala omukozi ng'ayimiridde, omukyala ono yeetisse ebbafu erimu amasowaani ga langi njeru n'ebikopo, asibye ku mutwe gwe akatambaala ayambadde bbulawuzi mmyufu, mu maaso ge waliwo ekizimbe naye nga kiriko ebibookisi ebirimu ebintu

Ndaba ekiwuka nga kiyina langi ssatu ekiwuka kino kirina langi eya kakobe, langi eya kyenvu ne langi enzirugavu ate era kiyina ebiwawaatiro bibiri nga byetunuuliganye.

Nnengera omukyala ng'aweese omwana ku mugongo mu ngalo ze akuttemu omuddo era ng'omukyala ono atambulira mu kisikosiko ekijjuddemu emiti gy'ebisansa n'emiti emirala egya langi eya kiragala.

Ndaba omusajja omulimi ng'asibye omuceere mu biganda aguggya mu bbeedi agutwala w'agenda okugusimba. Omuceere guno gujjudde ebitosi era omusajja ono ayambadde empale nnyimpi ng'atambulira mu mazzi agajjudde ettosi.

Nnengera ebigere by'omusajja ng'ayimiridde ku lwazi okulinaana amazzi. Mu ngalo ze akuttemu akati akakalu ate olwazi kw'ayimiridde lwa langi nzirugavu.

Ndaba abaana babiri nga batudde. Omwana omu atudde mu maaso musanyufu era alina n'obunnya ku matama ate omwana omulala atudde emabega ayambadde bbulawuzi ya bbululu nga kuliko langi enjeru, batudde nga bakutte ku ntebe.

Ndaba abakyala babiri ab'enjawulo: omukyala atunda ebibala n'azze okugula. Ebibala bino mutundibwamu wootammeroni, ovakkedo, ennyaanya, amenvu n'ensujju. Omukyala omuguzi azze okugula akutamye era omukono gwe gukutte ku wootammeroni.

Ndaba akatale gye batundira ebintu bya crafts mu katale kano batundamu enkoofiira, ensawo, ebiteeteeyi, amasaati, obuleesu ate era mu katale kano mulimu n'obumeeza obw'embaawo.